Tukkiyanne ushshaa kattaa miyosaanne uyiyo bootaa. Ha bootan taappeellayi kaqetti uttis. Taappeellaykka maaddiyo maadoyi issi asayi he keettan ayi ushshayi ayi qumayi de"iyakko eranaassi go"es.

Dumma dumma uyoonne tiyettiyoobay suyiqiyan de'ees. Keettaa geeshshiyoo puxayikka dumma dumma macca asati go'ettiyoo massareekka ha son de'es.

keelliyoo keelan giigi uttida doozatanne eta qommuwan qommuwan de'iyaa doozata. doozata tokkiyoogee keehin go"iyaaba. lo"o carkkuwaa demmanawu iraay biittaasi wodiyaan imetanaw maaddees. hegaa giishshaaw doozata tokkanawu bessees.

Ammano keetta asati bantta godaa woossiidinne yeekkiiddi xoossa sinttan gulbbattidi woossiddi doosona. hege keehin malaaliyaba. Xoossa sinttan bantta ammaniyo ammaniyo sohuwan gulbbattidi godaakko woossiyoge keehin malaaliyaba.

Qamissiya maayyi uttida misiliya, hage asay maayuwaa shammiyo sohuwan giigiyaa maayuwa eriddi shammana mala maayuwa aattanawunne dumma dumma wode ehidobaa bessanaw go'ees.

Wolaytta wogaa yexxiyaa attuma naatanne macca naata wolaytta wogaa yexxiyoogeenne duriyoogee wolayttateta qonccisiyaa buqurappe issuwaa gidiyoo gishshawu yexxiyageetane duriyaageetuyoo minttetuwaa immana koshsheetes.

Sulisso kattay, donoy, boyee, pilay sulssoy dumma dumma wogaa qummay dees. Ha qummaa be'iyodee tawu cuchchay mitettees.

Garaatiyaa sohuwan de'iyaa doozatanne eti de'iyo sohuwa. eti de'iyo boota, ha bootay daro awaxxiyanne barggotiyaa sohuwa. ha bootan mokki mittatikka barggotun mokkiya mittatuppekka dummatiyaageeta.

Wolaytta dichchan kuwaasiya kaa'iya yarati kuwaassiya kaa'iidi de'oosona. Wolaytta dichchan kuwaasiya kaiyogaa eran, wolqqan, dumma dummabban maaddana koshshees.

Ta ha misiliya be'iyode wolayttan durssanchcha asay kumoogaa akkekays malaalays. Macca asaay, attuma asaay, ciimay, yeelagay shiiqidi gifaata baalaa bonchchanawu shiiqido shiiqetay etawu de'iya issipetettay.

issi bootta shamissiya maayida asumatetta naagissiya aaaway dees. asumatetta go'ay issi asaa doonaanne a tumaa haasayanawu maadees.

Malaalees! leehiya ayfettay tana keehin malaalees; ha qiba bonccoy hagaa keena wogga ordde leehiyaa waanidi ayfana danddayi? qa leehe miiyoodekka keehin mal''ees.

ississn karay aadhdhibeena keettay ciqqay caddetido keettay dees. appe ya baggar kushinay dees. appe guyyeera baggara de'iyaa kattay aybbe?

atakilttiya woykko santta ha santtay asay maanaw maaddees. dumma dumma biittatunkka hegadan maanawu harggiyaappe xeqqanaw maadiya doozatuppe issiuwa santtay.

Ammanuwan gastida tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi eta mintettiyooge koshiyaba.

Wolaytta zooniya gadaaway Dagatoy Xoosso ayba lo'iyasan uttide! Ha bootan tanka uttiyako gadaawa kiyiyako tana ayba lo'anesha. Gadaawa kiyiyoge keehin lo'iyaba.

Wodiya aatiyageeti daro puulattida madirekiyan uttidi haasayiidi de'oosona. Abeeti manatsiriyaa wottidaagawu buuchchay ayba lo"i! Kushshiya xaaxxi uttiishin ayo buuchchay ayba lo"i!

Hageti dooza papaya ayfe. papaya ayfe oyddati giddo baggara teeri uttidoosona. bollageetikka teeranaw biide doosona. tana papaya miyoode mal''ees. papaya min irzzi gees.

Wolaytta wogaa maayiyaa maayyiya asati dursanchchati yettanchchati dumma dumma gonddalliya tooraa goomaa oyqqidi baggati qassi gossiyan ushshaa uyiiddi de'oosona.

Issi gadaaway duge hokkidi tohettida doozzaa be'iiddi de'ees. Appe guyye baggaarakka macca asati de'oosona. Doozzata lo"o huneetan tokkiyogeenne eta haattaa ushshiyogee keehin go'iyaba gidiyo gishshawu gadaawaykka eta xaphuwan oottiiddinne eta be'iiddi dees.

issi bitanee baatiriya kushiyan oyqidi xompiyabanne silkiya charjjiyoogaa shubaa hegaanne hegaa milatiyabata bayziidi diyooba ha misilee qonccissees.

Maccasati bantta kushiyaan akapa, toora, zaabbiya oyqqi uttidaageeti bantta kushiyaan oyqqi uttido taappelay awa ambbaa giya xuufe?

Naa''u yelaga macca naati aawassinne aayessi, yelaga macca na'iyaa aayessi ciishsha immaydda de'awus. wolayttan hagee ay wodiyaan ootti?

Doozzay xaaphuwan de'iya lo''o puulattidi keexettida gimbee ayba lo''ii? Dozaykka A xaaphuwan de'iyage xiidda, Xiidday lo''o kuwaa immees.

Paranjjati issippe shiiqidi kattaa miidi do'oosona. dumma kattaa qommoy budeenay miyobay, uyyiyobay de'es. dumma dumma citan issippe uttidi kattaa miiddi do'oosona.

ha keettan dumma dumma macaagetinne attumageeti utiidi timirttiya tamaariidi de'oosona. ha silkkiyan duuqiidi diya na'ay maayido maayuwa meray aybee?

issi paranjjay ashuwa barbariyara miidi de'ees. qassi miishin poogin xeeliidi uttiis.

Deriyaa heeran de'iyaasaa darotoo metoy gakkes keehin azanttes hagaa heeran woni de'yaasawu makiinay biyoosay baa dumma dummabay gakkiyoosay baa asay issippe gididi kushettidi oottes hagaa heran de'iyaa asay keehin azzanttes.

Hagee wode ehido zammana buqura. Ikka yeta yexanawune dimtsiya aattanawu maadees.

Cora shiiqida asati ispporttiya oottiyosan ispporttiya oottiya naa"u annaaceta be"iiddi de"oosona. Annaacettiyogaa go"aykka xoonida asayi woytuwa ekkiyo gishshawu annaacettanawu koshshes.

Issi attuma yelaga na"ayi tixiqiya gixxida bootta shuraabiya maayida na"ayi kaamiya ogiyan eqqis. Ha kaamiya ogee issi sohuwappe hara sohuwa oosettida baaso limaatiyappe issuwa.

Ambbaa ayssiya woykko ganddaa ayssiya macca gidin attumasgeeti yiidi issi darkkon dozzata tokkida maccaasiyo oychchidi siyiiddi de"oosona. Ha dozzatikka tukkiyan yegganawu dumma dummabatussi maaddoosona.

Wolaytta woga maayyuwaa maayida attumasay de'es. etikka bantta wogaa maayuwaa maayyid duride de'oosona. durssaykka wolayttan wogaa qonccissiyabbappe issuwaa.

hiillanchchatti mel"iddo puulattidi oosettida jabaanaa. ha jabannay immiyoo go'ay tukkiyaa tiganawu maaddees.

Tuykki! Xoosso ne asha hagee godaare waani? Hagee ta xapho gakkiyakko tana gayttiyakko ta ayba yayiyanaa. Tana godaare keehin yashees. Qamman ta godaariya waasuwa siyiyodkka tana yashes.

issi jinssiya ahho kamee biyonne yiyyo iogee des. ha kaame biyonne yiyo ogiyan dozati tokettidosona, ha dozati kaamiyawukka asawukka dumma dumma kuwaa imees.

Ganddaa keettaanne ganddaa heeran de'iya doozata. Ikka he doozatuppekka issoy uuttaa. Uuttay asaa naatussi maanawu, dumma dummabaa oottanawu maaddes. Asaa na'awu kane koshshaappe issuwa gidiyo gishshawu qumatettawu go'ees.

bootta bolla bagaara wolaytta wogaa bandiiray de'iyoo maayuwaa. ha maayooy keehin lo'iyaa mayuwaa. ta ha mayuwaa shaamanawu keehin ufaaytayis. ha yiyaa aaginan ha mayuwaa shaamana gaada qoofaydda dayiis.

issi nuruwa asphalttiya xaphon dumma dumma dozzati de'oosona. etappekka mabraatiya mitay de'ees. hini bagan eqqida asatu qooday aappunee?

Issi aaho kaamiyaara asay yanne haanne biididees. Hagekka aaho kaamiyaa. Kame maaddiyo go''aykka issi sohuwappe hara sohuwaa baanaw maaddees.

Taarikke sohuwa qonccissiya bootaa ajuura soossuwa haattay pude xoqqaappe duge wol"iiddi de'ees a yuushshuwan maatayinne dumma dumma mittatti de'oosona

Wolaytta asay ashuwaa maanawu shiishshido sangga boora. Ha booraykka daro modhdhi uttida boora, boora ashoy maanawu maaddees, asaykka medhdhi uttida ashuwa maanawu dossees.

Asati dooza tokkiidi doosona. eti gin waatidi maaran shubaara gattidi tokkiidi diyonaa? Issi bitaneekka guyye baggaara eqqidi xeelliidi Des. Shin gtokettay gibrinna toketay keehin malaaliya toketta.

dumma dumma bullukuwaa gixetuwaanne dumma dumma asa kushehiillan osettida maayoti giigi uttidosona ha maayotikka puuttuwappenne dumma dummabaappe oosettoosona etikka mayanaayoonne gixxanawu maaddoosona.

Ya"aan uttida macca issi geela'o na'iyo eti banttawu uttiyossan uttidi zorettiddinne haasayiidi de'oosona. Naiyakka ba sinttan wodee ehiiddo komppiiteriyaa goettayda dawusu. Kommppiiteeree wode ehiiddo buquraappe issuwa.

Abeeti wolayttan de"iya asppalttiyan de"iya addabaabbayayi ayba lo"ii malaaliya oosuwan oosettis. Hegaa baggaarakka yaa hagaa baggaarakka pude duge oyddu miyyiyawukka efiya ogee kiyi uttis. Ha ogiya oosoy keehippe malaales.

Issi ganddan issi qoriqoro keetaynne A xaphon heerankka daro leemo keettati de'oosona. Ha issi issi keettaa guyessan de'iya doozzaa qommoy aybee?

Bodditte ambbaa gadaawayi baqqala phawuloossi ba oottiyo biiruwan uttidi qofaa aattiiddi de"es.

Buddeenayi, ashoyi, barbbaree giigi uttido puulattida kattaa abeeti ha kattayi tana ha7i ma ma giichchis. Hagee ayiba mall7aneeshsha ashoyi ubba zo7o asho xallaa.

Issi attuma na'ay ba kushe issuwa guye baggi zaaridi issuwa sintta baggi zaaridi wolaytta wogaa maayuwa maayidi I bawukka xeelliyode bootta asa malatiya yelaga na'ay ha simmidi xeeliiddi de'ees.

Issi yelaga na7iya maata milatiya suriya gixxida na7iya banddiraa oyiqqa uttaasu. Ha na7iya ayiba lo7ayi XOOSSOO lo7os ha na7iya. Qophiyaakka wotta uttaasu

Abeeti doozay ba yaran yaran ayiba kumi uttidee? Ha doozaa xaphon de'iya carkkoy ayiba lo'aneeshsha? I imiyo shemppoy ufayisay ayiba lo'aneeshsha? Hagaa giddon awaa wodiyan baada zi'iyaakko abeeti.

Issi yelaga nay ammano keettaa massariyaa shoccide dees. Ha naykka garssa baggaara zo'o shurabbiyaa bolla baggaara karettaa shurabbiya maayyiis. Ha massariya sunttaa aybba giyo?

Bootta bullukuwaa maayuwaa maayida yelaga macca naatine shaashiya bantta huuphiya qachchidageti issi attuma na'aaykka eta xaphon deiyogeti karaabiya baqqidine katta miidi deosona.

wolaytta leemo keettay de"eessi appeka bollara toki paali paalidi de"eessi wolaytta sodo giya xuufekka de"eessi.

Issi luxetta golliyan cora tamaareti issi luxissiyagee luxissishin luxiiddi doosona. Naati maayido yuuniformiya malkkee ayi merayi?

Ammano keettaa, ha boottan ammaniya asati bantta xoossara gayttanawunne bantta metuwaa xoossawu odanaw biidi woossiyo sohuwaa.

ee Ha bootan dumma dumma cugguntta tiyiyo doona tiyiyone dumma dummaba puulaa immiya miishshati shiiqi uttidosona. Hageetu go'aykka ee dumma dumma puulaa immanawune dumma dumma sergiya wodiyan ee gosona.

Worqqappenne birappe giigida aleequwaa, asa naati maccayinne attumay banttaw aleeqetanaw ha allequwaa wotoosona. ha alleeqoykka dumma dummabassi maaddees.

Issi yelaga maccaara bawukka bootta qamisiyaa maayada maattaa bukkaydda de'iyaara hashshu gattes yaagawus hagee wolayttan asay maayioo wogaa mayuwaa.

Oduwa aattiyagee ba qofaa shiishidi asaasii geliyo maallaa maaran oduwa aattiiddi dees. Likke gidiya maaran asaassi oduwaa asaa loytti xeellidi aattiiddi dees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida asaay wolayttan bochchiyo baalaappe; leemisuwasi Gifaataa bonchchidi de'osona. Gifaataay wolaytta wogaa qonccissiyane wolaytta wogaay dumma dumma wogaatugape issuwa gidanamala qonccissiya baalaappe issuwaa.

Wolaytta zooniya kaalettiya gadaawaa dagata appe guyye baggaara toophphiya banddirayi de"es. Ha bandiraykka toophphiya toophphetettaa qonccissiya banddira.

Issi ushshaa uyiyo bootan issi yelaga na'iya kushshiyan baaga buuchchan wottada haa! na'iya hana maccaariisha huphphiya ayssi qanxxissay? Deree attuma asaagaadan huuphphiya qanxxissa uttaasu.

Iissi heeraaninne biittan asai dumma dumma sahuwaa so xaleta go'ettees. ha xalatakka asai doozatuppe ekkees hayasiiliyaa giddon beettiya doozzay ayba hargiyawu maadii?

Issi shiiquwa oottiyoosan bantta qooren ubbaikka wolaitta woogaa pooxaa wottida attumaa de7oosona. eta sinttan sinttankka hailanddiyaara haattai de7es. asatukka qoodai woyiise?

Issi aayyiyanne na'ay/bitanee wolaytta woga maayyuwa maayyidi baala denddi, hagee eta giddon diya siiquwa qonccisees. Tumu issi so asay hagadan siiqetiyooge keehin lo"iyaaba.

maskaaliyaa bantta qooriyaan wottida ammanuwaa aawati oge biiddi de'oosona. haggetikka ammano keettan dumma dumma luuxxisiyaagetanne xoossaa wossiyaageta.

Abeeti! Puulayiyo maayoy woykko magarajjay aybba lo"i! Magarajjay gin aybbippe ooseti? I bawu aybba lo"i! Keettan kaqqiyaakko ta taasoon hagaa kaqqana.

Ammano keettan asay yaanne haanne gelide dees. Keettay keexxxetido keettay aybba malaali! A bollan diya masqqale a heeran diya doozati keehin lo"oosona.

Giyan bayzettiiddi de"iya tuummuwa, sunkkuruutuwa, barbbariyanne hegaanne hegaa milatiyabati de"oosona. Asayi tuummuwa kattan yegganawu, tukkiyan yegganawu dumma dummabaassi maaddes.

issi yalaganay bootta wodiyaa maayidi burchcheekka kumiyttido nay malaaxa gididanay ba kushiyan oyqqi uttido biratay ibisi maaddiyaagee

Goshsha oosuwa giigi uttida biroon mokkiya puuteta ha puuteti dumma dumma go'aa immiyoo gishawu eta lo'o hanotan oyqqana besses.

Aaho shuchchaappe oosettida ogiyaara issi kaamee biiddi des ha kaamiyaa go'aykka shuchchaa issi sohaappe hara sohaa efanawunne shapiyaakka issi sohaape hara sohaa efanawu go'es.

Ha yettanchchay Zaassa Alekisee ayba lo'ii? Wolaytta wogaa yettaa yexxees ginkka! I layttaykka cimido asashin ha"ikka yettaa yexxiyogaa aggibeenna.

Qopiyaa wottida wolaytta wogaa maayida attuma asati tagootan de'oosona. ha asati punnidi woykko waassiddi de'iyo muzinqqa maskkareeppe qana danddayiyooge aybee?

Abeeti! dumma dumma ispportte yarata bessiyaasan issi nay wolaytta dichcha maayuwa maayida nay kuwasiya qakkanawu I denddiyo denddoy, abeeti! abeeti! ha kaassanchchay gooliyayyo hagadan sho'iyakko woy dom''iyakko aybba lo''aneshsha!

Shebexxiya caammaa, ha'i wodee ehiido hara hara caammaa asay wottidi ha caammaa aggiis. Caammay keehi lo''iyanne wottanawu machcha'ettiya hallittan onggissenna caammaa. Ha caammaa ta beni wotaas qiibatettan keehin lo''iyaa caamma.

Uuttaa tokkiiddi de"iya goshshanchata uuttaa tokkiyoogee keehin go"iyaaba. Hegeetuppe issoy uuttay uncca kiyes, uuttay muchchuwa kattanawu maaddes, uuttay baacciraa kattanawu maaddes, uuttay dumma dumma go"aa immiyo gishshawu uuttaa tokkana koshshees.

Panttaa loommiya dumma dummabaappe giigida ushshata. Ushshatinne waani oosettiyaakkonne eta paabirkkay waati oottiyaakko keehi maalaaliyaaba, ha ushshata uyiyoode mal'oososona, etawu de'iya xaa'imee keehin lo'ees.

Issi bitane karetta qophphiya bicca shuraabiyara mayida bitane banddiraa oyqqiis appe guyeerakka a mala asati dumma dumma shuraabiya mayi uttida issi mala shuraabiya mayi uttida asati de"oosona.

Xoosso qeeri naatinne wogga asay shiiqidosan issi bootta maayuwa maayida bitanee booraa goora"iidi des. Tana hegaa malay iita yashes. Boora goora"iyoosan suuttaa be"anaagee yashshes shin ha bitanee waanidi hagaa dandayi?

Zal''iyo sohuwan shiiqqi uttida dumma dumma siile. qiiba naata tammarissiyo pitalee shiiqi uttiis. Hageekka maaddiyo go''a qiiba naata pitaliyaa soon timmirtte keetta yeenan dishin tamarissnaw maaddees.

Keriyan uttida santtaappenne ashuwappe giigida qumay, oyttaynne unccay A xaphon de'iyo puulattu ka'i uttida qumay dees. Ha qumay wogaa qonccisseesinne asaa naata min bollaa minttanawunne payyatettaa immanawu maaddees.

Issi motoriya na'ay toggi uttaagaappe issi motoree sinttaara ders. Appe guyyeera qa keettay dees. Ha motoriyo tawu qulppiya immin ta laaggaaggiyakko ha! Asay baaweeyye iyyo? Ha motoriyo laaggiya asay? Tana gidiyakko ha motoriyo laagaagana.

Macca naatinne attuma naati issi mala shuraabiya maayidi issippe kiyidi ufaytiidi de'oososna, qophiyakka wottidi ha bootan ta etuura diyakko tanakka aybba lo'anee hagaa mala galassay

Payya puulattidi ka"ida kattayi ikka qassi yeechchaa bollan uttis. Heezzu mankkayi giigi uttis. Ha kattayikka asaa naati maanawu maaddes. Ha kattaa sunttaykka bilandduwa.

ammano asati meechcha baalan dumma duma daaqoneti woossiyoo keetta penggen eqqidoosona, daro maccasaynne attumassay ha bootan des.

Issi bootan shiiqi uuttida mitta ayfe woykko afkkaaddoy beettees. Ha afkkaadduwaa miya asay a poqqeechchidi mees. Ha afkkaadduwaa giddon de'iya ayfiya ayba geetiidi?

asati bata koshiyan doozaa oiqqi uttidosona si baggaara torkkiyoobaanne bookiyoobaa oiqqi uttidosona hasati oyqqido doozay aybee?

issi attuma na"ay kaamiyani silikiya haassayidi motoriya togidi biidi beettessi issoy qassi haako simid hemettidi beettessi.

Ammanuwa asata bantta meechchaa bonchchchiyo baalan shiiqida maccaasatinne attumasati meechchaa baalaa bonchchide de'oosona. Meechcha baalay Orttodokkisse ammano keettan daro erettida siraatappe issuwaa.

Issi orttodookisiya woosa keettaa karen ee bantta baalaa bonchchiyosan dumma dumma cora asay. shiiqidi baala bonchchiiddi de"es. A xaphonkka mittay de"es itoophiya banddirayikka kaqetti uttis micetti uttis.

Abeeti! qumawu, santtaara ashshuwaara gattidoo barbare de'iyo henjjeeray, oyttay, unccay, kattay hege mal''ana gooppakka haga kattiya asaykka keehin kushe hiilay de'iyo asa.

Huuphphiyaa tiyyiyo, xugguntta tiyyiyo dumma dumma wode ehiido qalametta. Ha qalameti huuphphiyaappe cuuchcha xayssanawu maaddoosona dumma dummaba xayssanawu maaddoosona. Moorettida xuggunttakka giigissanawu go''oosona.

Biraappenne worqqaappe giigiya hayttan wottiyo alleequwa. Ha alleequwakka go"ettiyageeti hayttan daro biittan maccaageeti go"ettoosona.

Qiiba na"iya ba huuphiya dadisidaara naa"an haa simmada naa"an yaa simma xeellayda dawus. Ha na'eeyo huuphee ay keene a qiibiyoshin wogga huuphiya. Akka wotta uttido alleeqoykka ayba lo'i.

Yooyo gifaataa hashshu saro gattes giya xuufee kaqetti uttido taappeellaa. Gifaataykka wolaytta wogaa baalaa qonccissiyo buquraappe issuwa .

Ufufay dumma dumma alleeqeti uttida wuyggiyan utti giyooga. Haga asay darottoo ootiyoy yeletta, ha yeletta bonchchanaw dumma sergge de"ikko dumna dummabassi keettaa puulayanawu maaddiyo buqura.

issi ettanchchay laytta howaaa maayyo maini pauce gichchida guyye pakkada ammano peittee te'iyo e yilakanai eettees. heettanchchaa sunttay oonee?

Naa"u attuma naati sinttaara doosona. Issi maccaara etappe guyeera dawusu wolaytta wogaa maayoyi dirssaa bollan miccetti uttiis appe guyeera woga leemo keettay de'ees.

Uutta haashshidi de'iyaa maccasata, uutta haashshiyoige uuttaappe ee unccay kiyanadan iitimay kiyanadan dumma dummabay kiyanaadan maaddees. Golaykka appe kiyidi bayzzettees.

Isporttiya meedan isporttiya wuduuddurettiyosan dumma dumma attuma asay eqqidi wodaaddarettiyageeta xeelliiddi dees. Ee wodaaddarettiya naatikka hegaa giddon beettoo.

Puulattiddi tokettida doozatu giddoora bootta shuraabiya maayida asay ha bootaa xomoosiiddi des. Ee ha bootayikka mino go"aa immiyakko ha doozay kumi uttido sohoy lo"o carkkuwa immanawunne heeraassi lo"o carkkoy carkkanaadan maaddes.

La beytte Ajjoora soossuwan giddo gelidi naati pootuwa denddees. Ha giddo waani gelidona woykko keehin yashshiyaassa. Giddo geliyoossan de'iyaa xoqqay, ogiyaa mettoy, hegan daro metoy deshin hegaara waannidi duge gelidoona

Luxiya attuma naatinne luxiya macca naati luxetta kareninne baasiya giyo makiina xaphon eqqidi yaanne haanne simerettiiddi diyogaa misilee qonccisses.

Issi ayyanama yetta yexxiya Biramo Dastti ha si'iliya bollan dees, Biramo dastta yettay tana keehippe lo''eesinne ta keehi a yetta siyada paxays.

Issi keettaa giddon de'iya buqurata buquratikka haattaan tigiyo, uttiyonne kattaa miyo deskkiya. Appe sintta baggaarakka maabiraatiya aattiya charjjiyo buquray dees. Ha charjjiyo buquraykka dumma dummabata charjjanawu maaddees.

Dumma dumma doozati shiiqi uttido woraa. Ha woraykka dumma dummabawu go'ees. Leem, xaliya medhdhanawu, xaletettawu go'ees, qassi mittaa eettanawukka maaddees.

Dumma dumma cora asay shiiqidi bantta ammaniyo sohuwa biidi xoossaa woossiiddi doosona. Daro asati shiiqidi etikka bantta citan citan gulbbatidi godaa woossiiddi doosona.

bollaa minttettuwa oottiya yelaga attuma naati bollaa minttettiidoosona. etti ubbaikka bantta gediya sintta beettidi sintttawu simmi xeelliiddidoosona. naatu pordai woisse?

issi maayuwaa sikkiyoosan he maccanati maayuwaa siqqiitii xoosona sidaponkka maayuwaa siqqiyo uuttoi maashinii dumma dumma massaariddiis habootan beettiya maccanaatu koodai koyiis

Dumma dumma ushshaa qommoy giigidi burccukkuwan tigettidi uttiis. Ha ushshaykka dumma dumma asati uyoosona. Ha ushshaykka baggay asaa sakkjarissiyagaa Baggay qassi mal"iyagaa.

kawotetta heera metuwaa asati kaame biyo ogiyan shuchchaa wootti uttidosona. hegaappe sintta baggaarakka taman eetti diidoosona haasatu metoy ayba gidana danddayi?

yooyoo gifaataa giyaa taafeelaa oyqidi ee attuma asati eta giddon maykkiya oyqqidi dees. issooti issot kushiya baqiidi qeeri naykka kushiya baqiidi beetoososna.

Dumma dumma ammanuwaa asati banttaa ammanuwaa cherchchiya maayuwaa maayyidi woossiyo keettaa karen eqqidi woossidinne galatidi uffayttide diyooga misilee qonccissees.

cora attuma asai bantta kushiyan guuliyaa oyttiyo tamaa oyqqidi de'oosona satikka wolaytta wogaa maayyi uttidi doosona wolayttan asay hagaa oottiyo ay wodiyane

deretti heeran dumma dumma maatainne mittay dees adariyaa bollan dumma dumma doozatikka d'oosona. ha dariyaa heeray aybaa malatii

Katta keettan naa"u asati kushiyaa meecettiddi doosona. Etuppe ya baggaara baajaaje des. Bollan qassi kattay de'iyoogaa oduwaa qonccissiya si"ilee bollan dees.

issi gasttaa attuma bitanee bootta baroppo miiziyaa haasimmada xeeliyoosan eeddaro miizata maata miyiiddi beetees. hegan beettiya miizatu qooday woysee?

issii yala banay huuphiyaa diigissiyo qeettan pauuphiyaa giissiddi de'ees. ikka ba ayfiyan sinttawu xiilliiddi miiqqiidi de'ees. ha naya bana huuphee payzzenna bashshennaadan maayido maayoy aybe?

issi oduwaa aattiyaage woykko oduwaa odiyaage wolaytta wogaa maayuwa maayidi oduwaa aattiiddi de'es.

Oydde beettes hagge oydde biiruwaninne sooni xaaqamettiyo dumma dumma cora oydetti de'ossona misiliyaan.

wogga deriyanne wogga deriyaa xaphphon de'iya mittay, maatay, xiiday dumma dumma doozati doosona. a xaphphoora maabaratiyaa shubay pude simmi yegeti uttees giyooga.

heezzu maccasatu giddon seera naagissiya issi haggaazanchchay eta giddon manaaasiriyaa qopphiyaanne oottidi beettees. haaggaazanchchay maayido maayuwaa meray aybe?

issi karetta suriyaara karetta kootiyaara karetta camaa wottida bitanen issi qeeri makiinan zemppidi eqqiis ha bitaniyaappe sintta baggaara aibidi hiqa awu simmidi eqqide a kushee ay boollanddii

issi sharaa gidxon haafissa qayisiria qomuotii komidii uttidosona? daroto asay qayisiiriyaa xaqqamettiyoy aybay sakkiiyo wode?

issi maccaara ba kushiyan issi qeeri na7aa oiqqada akka wolaitta wogaa kootiya he na7aa maizza uttaasu. ha mishiiriyaa gixxido maayoi aibee?

Dumma dumma maccasaynne attumasay zannaxxiyo keettaa biidi bantta citan citan uttidi haassayddine zoretidinne kaa'ide bettoosona.

Doozati manggoy, zambbay, mittay dumma dumma doozati shiiqi uttidi issi boottan de'oosona.

Boditti giya xuufe des, mittay maata a heeran des. Maabiratiya shubay miido phooliya mittay, keettay des, dirssay des heganne hega malatiyaababti doosona.

issi giyan bon donon micettidi baitetti utees. abootan ne dariya baggan boyneeyyi dono

issi alleequwaa baiiyo sohuwan dumma dumma qooriyan kushshiyan hoottiyo alleeqoti de7oosona. alleeqota woottiyo boota aibaagiyo?

issi macca na'iya miiccaidda de'iyaara wolaytta wogaa maayuwaa maayada baappe sinttawu simma xeellaydda a garssa baggaara a maayido shuraabee bollan diya siili aymale

yeetta yetiya honeytta macciisenne attumaasay yeettanchchay beettoosona. haboota daro wode wolayttan asay shishiyoy awudee?

Maccasa ooratta maaytuwa bayzziyo keettan maccassa maatuwa maayssidi essido siile bettees. Ha siiliya giddon qassi dumma dumna maattoy beettees giyoogaa, maayyo keettaa qonccissees.

Cora ammaniyaa ammano keettaa asa ubbay galchchay he shiiquwan uttidi xoossaa qaalaa siyiidi wossidinne kushiyaa dentti xoossaa galatiidi des. Cora maccasaynne attumaasay

Issi kaaretta kootiyaa maayida tatuma na'ay simotarebaloois appe sintta baggaara mela motaree ka udtees exaappi giyyara keettai xees hegaa baggan de'yara hankkiya sunttay ayba bankki?

Gasubba ambba kawo miitta allaaletu xaafo keetta giya xuufenne Itoophiya banddiray puulatidi shuchchan keexxettida leemo keetta xaphphpon de'oosonanne qonccisoosona.

cora korinttiyaa poo'i tappe guyye baggaara de'iyo naa'u attuma naati tappe guyyeerakka issi attumaageenne ekki uttiis appekka miyyayara issi attumaagee xeesha naa'u naatuppe issoy ushsha woxxi dees hanay uyyo ushshay aybee?

issi yela ga wulaytta yeettanchchay wolaytta wogaamaayo maydi ba doona mayqiya oiqqidi yeddiiddi dees ba kushiyaakka xoqqu oottidi ha eettanchchyaa sunttay oona geetettii

issi wugga keettaa pinggiyan issi taappeellaytees. ha taappeelaekka xaliyaa payzziyo sohuwaa odees. taappeellaa bollan xaafettida xaliyaa bayzziya bitaniyaa sunttay oonee?

He ispporttiya oottiya/kuwaasiya kaa'iya naati meedaa geliiddi doosona etappe guyyeera eta kaalettiyagee dees. Guyye baggaara utti be'iya asaykka dees.

tukkiyaa bayzziyosaani coraa asayi uttiiddi tukkiyaa uyidi dees eta xaphonkka baajaajee dees appe guyyeera de'iya motariyan uttida naatu qoodai wais

issi sunttaa kardxiyaa kessiyo sohuwan machchaageetin aattumaa getittayoosona issi maccaara qofiya wotta uttaasu ha sunttaa kardxiyaa aybaa giyo?

issi seeraa naagissiya qataaway he asata utissidi tayyo gugaarnne maara odiidi dees appa guyyeera seeraa naagissiyaagee maayido maayuwaa beray aybe?

issi wolaytta woogaa maayida machchane ha kushiyaa toora ippa ubba baggaarakka wolaytt wogaa maayo maayada sintta baggaara eggaasu ippe guyye baggaarakka maccaasatti doosunu ha maccaasati bantta pulla baggaara maayido maayuwaa meree aybe

Wolaytta kawua kawo xoona gaaga misilee bolla baggaara saala"etti uttido we maxaafayi we ha SI"iliya giddon beettes.

Aaho kaamiya ogiyaara maakinay ha simmidi yiidi des. Dumma dummaba odiyo oduwa kaaqqiyo mittaykka a xaphphon eqqi uttios. Appe ya baggaara mittaynne maatay keettay beettees.

pissilo wiggiyan uttiyo oydenne kattaamiyo oydee beettees. appe guyye baqqaara bootta konssola dees. ha buutan de'iya oydettu qooday woysee?

Issi tohossa dalgga manttiyaa banddaraa oiqqida macca na'iya qaasu ippe guyyeera siyattumanai wolaitta wogaa maayuwaa oiqqi uttiis etuppe sinttaara karetta qophiyaanne karetta maayuwaa maayidaan naidiis etuppe sinttaara de'iya na'ay ay mera shuraabiyaa maayidee?

issi maccaasiya giyan badalaanne nusxxiyan bailaennoos yiyookka asai meettenna issi gedee a baggaaradees xippe sinttaara ay buddiyaabau malati?

issi doozata shiishshidi masoopiya sikiyoosan daro maccaasenne attu maasac doozata ekke ekkidi yidis doozatu pfiyaa maccaasatuppe sinttaba gaara eqqina maccaasiya ba kushiyaa oyqqidoogee aybe?

issi baizziyo sohun e dumma dumma tukkiya wottiyo shin shayya xillissiyoogee hrggai dumma mabai dees. ha bootan baizzi de7iyo tokkee yegganaun taqqamettiyo ba aibaagiyo?

Issi oduwa aattiya yelaga na'eyiya issi he maccaasee qobaada idoonan maygiraaponi woottada o oichchain da doosu mamishiriyaakka karetta shaashia qacau uttaasu mamishiriyo a oychchiyoobay aybaa giidi qoppeetii?

miyo kattay boyinay, donoy, shukkaare, heezzu qommo barbbare lo'o puulattida samppan shiiqidi uttis.

issi attuma na'ay buuchchaara woykko gadiidara de'iyaa attuma na'ay zo'o huuphphiyaa huuphphiyaa qanxxisiyaageti maayzziyoogaa maayidi huuphphiyaa qanxxisiidi de'ees.

Keetta keexxanwu dumma dumma mittay shiiqqi uttiis ya bagan qassi dumma dumma mittayinne sohoy de'ees.

Heezzu macca asati bantaagaa zambiiliya oyqqidi issi aayiya ba sinttan muuzzziya oyqqada bayzzaydda dawusu.

Dumma dumma wolaytta wogaan wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ubbayikka qoomettidi wolaytta wogaa yexxiidinne ufayttiidinne miiccidi beettoosona.

ba goinaa guyyeettada ba som77u haasimada ba haytaakka sitti ootada ha xeellaidda de7iya medoze sunttai aibe?

dumma dumaa alleequwaa bayzziyoosan qooriyaa alleeqoy, kushshiyaagee, dumma dumaa alleeqoti issi a wottiyoosan giigidi uttidosona.

heezzu macca asati bantta sinttanaa ati nutara oottidi maykiyaakka sinttara oottidi sinttawu simmidi shiiquwan uuttidi xeelli diyoosona? ha maccaasatu peguyye baggaara de'iyaabay aybee?

issi puulettidi oosettida sohootan keehin daro lun carkko immiya mittatinna maatiti de'oosona ha bootaa asay biidi shemppees ha bootan asay shemppidi aybaa demmi

issi kifiliyan tamaare naati paatana oottii doosana asttamaareekka battanisi xees hageeta nu be'iiddi de'iyo tamaare naatu qooday aappunaa gakki

issi zal'iyo sohuwan son maayiyo maayiywaa goikko poxaa sai bai-ziqqidees. ha bootan beettiya naa'u attuma naatii pooxaa shamii doosona. h issi attumaagee bootta kootiyaaranne jinsse sureara gixxiis sinttabaa garaqqitanai iqxido suree a amaltii?

Zannaqqiyo biyo sohuwa biiddi maca naatinne atumma naati dumma dumma katta miide de'osonna.

Issi na'ay mittayinne shuchcay de'iyo sohuwan haa simmiddi xeelliddi de'ees.

Issi keetta oossanchchay oduwa aattiyo miitta xaphphon eqqiddi dumma dumma oduwa aattosonna.

dumma dumma upupay de'ishenne dumma dumaabay de'iyoosan pulay wottido bootei ha guutai ibisi geegisdee?

oggiyan tumadumaa taakettetti ximaatimi gumbbu santtay dees ba citan citan uttidi appe gulye baggaara zambbile de'es bayzzi asaykka diyaabaa mulatees

issi yelaga attumanee ba kushiyan banddira oyqqi uttiis. abba ushachchwa baggaaraka isse tumanai'ees hanay oyqqido banddira malkkee woysee?

hetaatiyane masaaree ameraykka karetta gidoogee de'ees. ha masaaree asay dumma duma bootan xaqqamettees. hegeetuppe issoy woosa kiitta amasaariyaa oyqqiya asati waanida asati?

issi goshshanchchay bootta koottiya maayidi garsaarakka zo'o kootiya maayidi diyaagaa oychiidi de'oosona. appe guye bagaara de'iya dozzay ay malee?